Ono omuwala ng'asitudde ekisolo, ekisolo kino kiyitibwa ndiga era nga alabika akiggya mu mu ku ttale, kuba bw'otunuulira emiti, kirabika ng'ava ku ttale, ekiriga kino kirabika kibadde kikooye.

Kino kirimba kya miyembe, wabula nga tekinnaba kwengera gikyali mito. Emiyembe gino giba giwerera ddala mwenda mulambirira era osobola ogkumba nti akalimba k'omiyembe ogwabala.

Ono muyizi asomesa banne ku lubaawo era olabira ddala ng'ali mu yunifoomu n'akabonero kwe kali. Waggulu ayambadde ebyeru ne wansi ebiddugavu nga waliwo n'ekitabo ekibikkule wano ku mmeeza.

Ah, ono musajja ng'ali n'endeku; endeku eno nnene ddala era osobola okugiyita ekita ng'ekita kikozesebwa okuteekamu omwenge naddala nga gutwalibwa ku buko ate emabega we eri nnengerayo ebita ebi ebita ebirala ate ebirala ebiddugavu n'ebirala biri mu kkala emmyukirivu.

Luno luguud olwa mwasanjala naye nga ku kkubo tekuli yadde omuntu. Wabula ng'eri mu maaso tulengerayo amayumba ate nga ku mabbali gaalwo kuliko n'emiti n'omuddo ogwa kiragala.

Ndaba ekika ky'ekimuli ekiyina ka langi aka bbululu naye nga kirabika bulungi mu ndabika yaakyo bw'oba ng'okirabye; kirungi nnyo nnyini ddala.

Kino kisolo uh ekika ky'enjovu ekiyitibwa enjovu ndaba kitudde wano mu busubi eeh nga kiri mu busubi obwa kiragala kiwummuddemu.

Ndaba emmotoka eyimiridde wano mu kompaawundi naye nga ya... ya poliisi naye nga mu maaso gaayo wali waliyo bendera esibiddwa ku muti eya kyenvu ate nga waliwo n'omu... n'emmotoka erabikako katono, erabikako mutwe nga njeru ate emabega waayo eno eriyo omuti, gulinga kika kya muyembe.

Bano abantu bali babiri, omukyala n'omwana omuto nga bali mu mazzi wabula nga batambula okugavaamu kuba olaba nga wano we bagatu we batuuse bali mu mazzi amampi nga bakutte ebikozesebwa mu kuwuga oba mu kuseeyeeyeza ku mazzi kirabika babadde bava kuseeyeeya ku mazzi.

Gino mizinga girundibwamu njuki mm ndaba giwanikiddwa waggulu giwerera ddala omuwendo gwa mizinga esatu ebi giwanikiddwa ku muti waggulu.